Niriba n laɣim zaya ni bɛ dee tima ka paɣa so ʒia ka kpa ninkpara ka ye liiga piɛlli ka pam o zuɣu ka ʒi pilastiki cheya zuɣu teebuli piɛlli zala o tooni ka tima pampa teebuli maa zuɣu tima maa sheŋa bela koliba nima puuni kuɣu sabinli biɛni ka niriba ʒinʒi di zuɣu paɣaba ayi ʒi o tooni.

Maka n bɔŋo ka kaɣaba zaya kaɣaba maa nyɛla yɛlo wan ni zaɣa sabinli ka niriba bɛ di tiŋa ka yɛ liiga piɛla piɛla ka bi shɛba gbubi tasibaha nima ka paɣa shɛba yɛ liiga sabinli ka zaŋ ambirela giriin gbubi ka doo so mi ambirela n bɔbi o zuɣu ka chana ka jiŋli maa puuni nyɛ zaɣa piɛlli.

Niriba n laɣim za kastil puuni lihirili ka bɛ sheba zaya diri fiila bɛ piɛmi gili gbansabili ka o diriba fiila gbansabla mini gbampiɛla n nyɛba bɛ zaaha bɛ sheba bɛ kastil maa gbinni ka mori be kastil maa shee ka kastil maa tooni ka bɛ penti bin piɛla piɛla zali zali.

Niriba n laɣim ʒɛya ka gbibi bin'yelo yelo paɣaba ka bɛ zaaha gbibi bɛ bihi bibihi n nyɛba ka do'so zaya ka ye liiga piɛlli a gbibi gbaŋ maa zaɣa yelo paɣa so n ʒɛya ka kpa ninkpara ka pam o zuɣu ka zaŋ bini vili o zuɣu ka gbibi peni n sabiri niŋdi bini yelo maa puuni do'so ʒimbaɣi o ka ye liiga piɛlli.

Niriba n laɣim zaya ni bɛ deegi bindira bɛ gbibi la tahapona sheba gbibila dibaayi yi ka sheba gbibi zaɣa yini yini ka paɣa so zaya ka nyaɣi kuruga o gbibila siliba sabinli bɛ sheba pirila namda nima sheba bi piri bia so ʒi nimaani o bi piri namda ka ye liiga piɛlli.

Niriba n laɣim chɛni soli ka yino vuri baaji ka shɛba mi yaɣi baaji nima ka so zaŋ o baaji zi do so mi yɛɣi la baaji ka gbubi lɔba baaji ka lɔba baaji maa nyɛ zaɣi dozim ka so mi zaŋ bodua pili o zuɣu bia so bɛ bi yɛanga ka pili zupiligu ka ye liiga sabinli ka piri namda piɛlli.

duu puuni n bɔŋɔ ka buuks sheelf ʒɛya ka bi paaki buku nim di puuni ka kuɣu ʒɛya ka dufɛli bɛ di puuni kuɣu maa tiŋa bi zaŋla kapɛt maa nyɛla zaɣ biraawn ni zaɣ piɛlli ka di luɣuli ka bi zaŋ kuɣu zali ka zaŋ binyahari panpa di Zuɣu

Paɣa n ʒɛya o kpala ninkpari ka zaŋ ɛpiron lo o nyingoli ni ka ʒɛya ka lihiri teebuli ka bi zaŋ binyɛra tam tam teebuli nim maa zuɣu koliba tam di zuɣu kaapu nim tam di zuɣu ni kɛndili nima ka bi zaŋ boodi bilak n pa di zuɣu

Niriba n laɣim tam kom gbini kom maa nyɛla ko'biaɣu ka nyaɣi gaɣa gaɣa maa nyɛla yelo wan ka bɛ yino gbibi kapu ka zaŋ bini vili o zuɣu bɛ zaa so bi piri namda nima tehi zala bɛ luɣuli ka bɛ zaa chena bɛ sola chinchini niɛma.

Niriba n laɣim chechi duu puuni ka faara nima maa kpa ninkpariti ʒɛya ka gbibi baabuli nima m pireyira ka niriba ye niɛn'piɛla piɛla niriba ata dabi bɛ tooni ka chediri nima be bɛ nyaanga ka kurosi be bɛ nyaanga ka bɛ dabi tiŋa.